Obururuma buraingwa bw'amaizi gakwecunda g'ahansi g'ebifuro birikwera. Aha rubaju rwago hariho amabaare mahango n'ebishugi bingi.

Omwanya ogu enguuto ziteeraniramu guriho enguuto Ina zirikutoora emihanda etarikushushana aha nguuto hariho emotoka zirikutambura Kandi omu rubaju rw'oruguuto hariho amaju

Omukazi arotami ajwire eshweta erikwera, akomire eishokye ajwire enshaho erikumuraba ah'eibega, nana empare y'okwiragura, akyikiire omwana muto

Omuntu ari omu rangi erikwera akwatsire akakookoro omu ngaro. Ajwaire giraavu, akwaitse ekyoma ky'okupimisa omutima oku gurikuteera.

Abantu bingi bari omu bwato rwagati y’amaizi garikwetabangura bajwaire ebirikutukura n'enkofiira zirikutukuura.

Oruguuto ruhango kandi ruraingwa munonga rwa koraansi niharabwamu emotoka, piki n'abantu ab'ebigyere, omu rubaju rw'oruguuto harimu ebyombeko bingi nana amaduuka

Omuntu arikwera akwaitse karimagyezi agitaire aha meeza ariyo nagimata amapeesa gaayo ajwaire eshaaha omu mukono aha rubaju rwe hariho ekikopo kirikwera.

Omuntu ajwaire esaati n'empare by'emikono miraingwa, empare y'amaguru maraingwa byona birikwera ashutami ahari piki ya kwikwi enyuma ye hariyo enju y'erangi erikutukura.

Enjonjo mpango munonga eri omu rangi y'okwiragura eine omwino gurikwera, eri rwagati omu binyaatsi omu ihamba aha rubaju rwayo hariho ebinyaatsi bikuzire

Emotoka mpango kandi y'abarambuzi, eri omu rangi ya kinyaatsi kandi eyemereire omu ruguuto rwa maramu haihi nana ekyombeko kyombekibwe amabati

Omukono gurikwera gukwasize aha kitambaare ky'erangi erikwiragura n'erikutukura. Kitairweho obumuri bw'erangi erikwera. Aha mutwe hakwatsireho ebirikukoma omu ngaro.

Omusiri muhango gw'ebicoori gusigirwe omwanya muhango ahagati gutaine ki guriho. Ebicoori n'omusiri biri omu rangi ya kinyaatsi.

Embogo nyingi eziri omu rangi erikwiragura kandi mpango zemereire omu bunyaatsi kandi enyuma yaazo hariyo emiti, hariyo omushana gw'erangi erikutukura.

Omushaija arootami ajwire esaati erikwera y'emikono migufu nana empare n'enkaito biine erangi ya kinekye aha rubaju rwe hariho enkoni, akwitse akaveera omu ngaro.

Abantu babiri bari omu musiri, bombi bajwaire esaaati zirikwera. Bariyo nibahingisa ente omu musiri. Aha rubaju hariho emiti n'ebishugi.

Abantu baana bashutami aha mutwe gw'enju, eyombekiise amatafaari bariyo nibombeka, aha rubaju rwabo hariyo amaizi mingi nana ekishugi n'emiti

Ekibumbe ky'ekishushani kiri omu rangi erikwiragura ky'abantu bashatu omwe n'omukazi mukuru ashutami aineho abaana babiri bamuri omu maisho omwe w'omwojo ondijo omwishiiki.

Emyenda mingi y'erangi zitarikushushana ehanikire aha mugoye, harimu ebirikwera ebikwiragura n'ebirikutukura ziri aha rubaju rw'enju rwombekirwe ahaiguru y'embaaho.

Omuntu natamburira aha kigaari ,ekigaari kikwatsizeho eseforiya mpango munonga nana omufarasi ahaiguru omuntu ajwaire enkofiira ya kinekye

Emotoka y'erangi erikwera erikutamburira aha ruguuto rwa koraasi ruhango kandi ruraingwa aha rubaju rw'oruguuto hariho amaju maingi gombekyire.

Amaato maingi gari rwagati y'amaizi, g'erangi etarikushushana agamwe garikwera. Obuseeri bw'amaizi hariyo ebyombeko bihango kandi biraingwa.

Enyangi eriyo neegurikira omu mwanya n'ey'erangi erikwera yoona n'amaguru garikwiragura gananwire, eine omunwa gw'erangi ya kineekye

Embogo ina ziriyo nizinywa amaizi aha rubaju rwazo hariho omuti Kandi zemereire omu maizi rwagati.

Emotoka ibiri emwe erikuheeka ngyenzi yaayo, emwe eri omu rangi ya kinyaatsi kandi endiijo eri omu rangi erikutukura aha rubaju rwazo hariho omuntu, ajwire ebirikwiragura eyamereire

Enjojo ina ziri rwagati y'ebinyaatsi bingi biraingwa zemereire zimukize omutwe n'amatu gaazo ahaiguru.